kehippe eretidanne bonchidi ha beettiya bitanniya sunttay oonne? ha bitannee de'iyoy awa heeraa? ha bitanee maayido maayoy aapun qommoo? Ha biitaniyaayo aymala meray de'ii?

Ha naa"u eqqida asatuppe isdoyi maata mala suriya gixxidi eqqis. Qassi ikka wottido caammayi muleera bulla. Issoyi bulla caammaa baggaara miyyiyara boottayi bis guyye baggaara ayba merayi biidee? Qassi eta miyyiyan aappun kalttaa tuutee de"ii?

Ha beettiya keettaa penggiyan de'iya oydeti muleera aappunee? Eta giddon qassi aappun meray de'iyo oydee de'iyonaa? Soo geliyosan de'iya wogga penggiyan xaafetti uttida xuufee aappun paydoo?

Issi wodalla na'ay ha simmidi eqiis. i kushiyaan oyqqidoode aybbe? appekka guyyera cora naatu de'oosona. cora naatu giddon zo'o maayuwaa maayyidi naati aappune? etappeguyyera cora meedosati beettoosona. ha medoosa qommoy aybbe?

ha kaamiya ogiyan de'iya kaametu paydoy aapunne? ha kametu meray ay malatii? ha kaamiya ogiyan diya asaa qooday aapunne?

Adil"e ciishsha meraaranne maata meraara qassi zo'o meraara de'iya banddiray awa banddiray? Qassi ha banddiraa miyyiyan zemppiwuttida bitanee oonee?

dumma dumma urqqapee keehippe boolimissidi medhdhido urqqa miishshati de'oosona. h urqqaa miishstukka shaate, kerenne, jabanay de'ees. haggeti aybbassi maadiyoona giyo saatiyanpila wottidi maanaw, bambbariyaa tushidi maanaw heganne hegaa malaw maaddoosona.

Ha baasuwan micetti uttida mitta ayfetanne ataakilittetu qommotuppe dumma dumma citaan de'iyageetuyyo aapun qommo meray de'ii? Eti qassi aappun citan citan de'iyonaa? issoy issoy.

Wolaytta luxetta maxaafay aappun luxetta layttan xaafetide? Qassi ha maxafayokka zokuwan de'iyaa xuufee aybba qonccissi? Ha maxafayokka zokkuwan de'iya meray aybbee?

ha beettiya asatu giddon uttida asaa qoodai aappunee qassikka eqqida asaa qoodaikka aappunee eta giddon muleera uttidaageetuninne eqqidaageetun aappun maccaasati deyyoonanne aappune attumaa asati de'yoona?

Ha beettiya doozati ayba dooza qommo? Qassi ha doozatikka aybaassi maaddiyona? Eti de'iyo sohoy awee? Etayyo de'iya ayfe aybe?

luxettaa keettan uttida tamaaretu qooday aappunee eta giddonkka oyshaa zaaranaayyo kushiyaa kessira naatu qooday aappunee?

Wolyaittaa qumuunan aattidi oottido katta qommoi aibee qassi ha kattaayyo gaxaara de'iya qumati aiba qumaa qumaa qommo ha kattan qassi yeddi uttidoogaayyo sunttai aibee?

beettiya wolaitta kushiinaa giddon uttida asaa qoodai woise? qassi ha wolaitta kushiinaayyo aiba merai de7i?appe emere baggaara beettiyai aiba mitte?

haylanddiyhan de'iya ushshai aapun biree qassi ha ushshaa qommoykka aybee ushshaa uttosaa miyyessay ayba mere?

ha goshshan de7iya wolaitta woikko haitta tukkiyaa essanaayyo maaddiya xaliya sunttaa aibaa giyo ha xalee daroxoo awa heeran mokkii? ha xalee qassi aibaayyo aibaayyo maaddi?

gidduwan shaatiyaara uttida qumaa qumoi aiba qumaa qommoo? qassi gaxaara yuushuwan de7iya qumai aiba aiba qumee? qassi ha qumai de7iyoosai awa heeree ha qumaa giissidai oonee?

ha xeellin beettiya mereta imotatuyyo ai mala merai de'ii qassi etappe sinttaukko shiiqidi qiifaa garssaba gairaara beettiyaagee aiba qommoi de'iyo haatte?

Eqqi uttida mittaan kaqetti wottida mooqiya qooday muleera aappunee? Qassi ha mooqeti woysu sohuwan kaqettidonaa? Mooqiyaappe garssa baggaara beettiyaa sohuwaayyo ay mala meray de'ii?

issippe citan shiiqi uttidi qumaa miya asa qodai aappunee qassi eti awa biittaa ase eta giddon aappun maccainne aappun attumai de'ii? qassi eti miyo qumaa qommoi aappunee qassi eti uyyo ushshaa qommoy

Ha oduwaa odiiddi de'iya izawayo sunttay oonee? Qassi i sintta baggaara atiran de'iya adil'ee ciishsha meraynne boottay qassi hashiyaa baggaaraakka adil'e ciishsha meraynne boottaynne zo'oy de'ees. Ha asi oonee?

Wolayttatto doonan santta getettiyaa kattaa ayfiya lo''o goshsha goyyidi he goshshaa sohuwan zeretta zeridi he zeridoogassikka qassi lo''o koshshiyaa haatta yedidi murutissin dumma dumma ayfiya ayfessinne qassi biitteyo dumma dumma dichchakka immees.

eqqida asaa giddon kiisiyan kushiyaa yiddi wottida asaa qooday aappune qassi sohuwan de'iya ubba asaa qooday muleera aappune?

sa7an micetti woottida woikko qoletti woottida mittaa aifiyaa aibaa giyo? qassi ha mittaa aifiyaayyo aappun merai de7i ha mittaa aifee daroto mokkiyoi awa heeran woikko awa biittaane?

ha wolaytta yumbburshshiyaa giddon beettiya ooratta keetettiidi de'iya keettaayyo aappun kifileti de'iyoonaa qassi etappe miyye baggaara de'iya xeekkatekka aappune

sa'an micetti uttida caammaa sunttai aibee qassi eta giddon aappun miraara de'iya shebexeti de'iyoona qassi miyyessaara issi tohoy beettiyo caammaa wottidaagee oonee

dembban de'iya miiza qoodai muleera aappunee qassi miizatussi aappun merai de'ii eta miyyiyan eqqida asa qoodai aappunee?

ha dumma dumma urqqaappe merettida miishatu garssan gomppaa karettatu qooday aappunee qassi gomppaa zo'otu qoodaikka aappunee eti muleera payduwan aappunaa gakkiyoona?

keetta giddon de'iya oydetu qooday aappunee qassi ha oydeekka aybippe merettire ha oydiyaayyookka ayba meray de'ii

sa7an shanxxan qoletti uttida kattaa aifiyaa qommoi aiba qommo? qassi ha qolettida kattai woisu qommo? kattaa aachchan de7iyai aappun ure?

maataa miiddee de7iya miizatu qoodai aappunee? eta giddon aappun attuma booratinne aappun macca miizati de7iyoona? qassi etappe sintta baggaara beettiya doozati aiba dooza qommo?

dumma dumma murttaa demmanaayyo goshsha oosuwaa oottiidi de'iya asatu giddon aappun zo'o shuraabiyaa maayida asaynne aappun boottaa maayidaageti de'iyoona eta qoodaykka qassi muleera aappunee?

ha beettiya na'i maayido shuraabee yo de'iya qommoy woykko meray aybaa malatii? i ba qooriyan woottidoogaayyo issi baggai suutta malatikko issi baggai adil"e ciishsha malatikko issoy aybaa malatii? qassi ba kushiyan woottidoogaayyo qommoi aibee qassi i kushiyan oiqqidoy aybee?

sa7an zin77ida mashshaa sunttaa wulaittattu doonan ai baagee qassi appe miyyeessaara issi baggai maata maloi malatees. issi baggai adili7e ciishsha mala issi baggai qassi zo7o hagee awa banddire?

beettiya asa giddon tira baggaara adil'e ciishsha yiidoogaa maairay woiseenne zokkuwaara qassi salo malatiyaagee yiidoogaa maairaagee woysee?

ha beettiya dumma dumma wogaa maayuwaa maayira asatu giddon aappun macca asatinne aappun attuma asaiy deyiyoona attuma asatu giddon aappun asee bootta maayuwaa maayidainne aappun asee qassi adil'e ciishsha miraara qassi zo'o miraaranne karetta miraara de'iyaagaa maayidaageetu qoday aappune?

kamiiya ogiyaa miyyiyan eqqi uuttida naatu qoodai woisee etikka qassi ai mala maayuwaa maayi wottirona etappe miyyessan deya doozaa miray aybee?

doozatuppe ha baggaara shemppiyo sohuwan uttida asa qooday aappunee ha shemppiyo sooti qassi aybaappe oosettirona etappe ya baggaara de'iya doozatu qommoy aybee

ha doozati mokkiyo heerai awa heeree qassi ha doozaikka aiba dooza qommo ha doozati darosoo de7iyo heerai aiba heeree eti aibaassi maaddiyoona

ha shiiqita galchchaa giddon aappun attuma asainne aappun maccaasatidde yoona? qassi eta giddonkka huuphiyan koppiyiyaa oottida asaynne oottibeennaageeti woise eta giddonkka som'uwan karettaa qachchidaageetu qodai aappunee?

Oyddu asati hagan eqqidosona. Eta giddonkka issoy boottaaranne adi'lle ciishsha malatiyaagaara maayiis. qassi kushiyankka issibaa oiqqi uttiis. eti zemppidoogee aybee?

gatimaa guufeti gatimaa bulikkiyo wottida naai oonee qassi i aiymala maayuwaa maayidee sa'an eqqada pude naaa xeelliya nayiya qooriyan aybaa qachchadee qassi haattaa bollan deyiyaagee aybee etappe hefinttan deettiya maatai aiba meree?

eqqidi dumma dumma oduwaa woykko yootuwaa yootiidde deyiyaagee issi kushiyan oiqqidoi aibee qassi i maayido kootiyaayyo ai mala meraidi appe goye baggaara eqqida asa qooday muleera aappune?

ha beettiya humbbo allaanan dumma dumma goshshaa sohuwan eqqidi dumma dumma murttaa qoncciissiidde de'iya asatu giddon qoriyan salomeeraa adil'e ciishshaanne karettaa woottidaageeti woyse qassi coodiyaagee woyse?

ha beettiya doozati aiba qommo? qassi etayyokka aiba merai de7ii? etappe sintta baggaara qiiba beettiyaagaayyo aiba merai de7ii?

ashuwaa hixxi wottido sohuwaayyo ai mala merai de'i qassi ashuwaa achchan eqqida asa qoodai muleera aappunee? eta giddonkka aappun attumaasatinne aappun maccaasati de'iyoona?

shuchchaa sa'an qoliiddi de'iya asatu qooday aappunee qassi eta giddonkka hokkidi akaafaa oiqqidai aappune uree muleera he sohuwan de'iya asa qoodai aappunee?

ammano keettaa karen citan yexxiya ciitatu qoodai muleera aappunee? qassi ha zohuwan shiiqida galchchai attumaynne maccay ubbay shiishin aappuna gakki?

ha uttida bitanee garssa baggaara bootta maayuwaa maayidi bolla baggaara ay mala maayuwaa maayidee qassi appe goye haitta kareeran de'iyaagaayyo ayba meray de'i i awa biittaa asee?

kamiyen ogiyaa sohuwan eqqida nayyiya ai mala maayuwaa maaya de'es qassi a maayido maayuwaayyo aappun merai de'ii i meraikka qassi ay malatii?

eqqida asaa giddon yootaiddaa de'iya nayyiya maado maayuwaa qommoi aybee qassi aappun asay muleera de'ii?

ha beettiya wolaitta kushshiinaa karen de'iya maataayyo meray ay male qassi maata giddon eqqidaagee ayba mitte qassi ha beettiya kushshiinaappe haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara de'iyaagee aybaa geetetti?

Ha sa'an eqqida udulayo ayba meray de'i? Qassi eti aappun sohuwan de'iyona? Qassi eta qoday muleera woyse? Qa etappe ya bagara eqqidage aybe?

ha beettiya naa'u naatuppe issoy karetta suriyaa gixxi uttiis. qassikka issoy karetta shuraabiyaa kushee duuxxa de'iyoogaa maayi uttiis. eti naa'aikka aybaa kaa'iidi de'iyoona?

kaamiyaa ogiyaa kessiidi deyiya kaamee aiba aiba meeshaape merettiree qassi ha kaamiyaayyo sunttaykka oonee kaamiyaa miyyan eqqida zo'o kaamiyaa sunttai oonee qassi ha kaamee de'iyo heeray awa heeree

gulbbatidi xoossaa woossiidi de'iya asatu garssan aappun macca asatinne aappun attumaa asati de'iyoona? eta giddon bootta maayuwaa maayiraageeti aappunee ? qassi huuphiyan kupiyiyaakka woottidai woise?

beettiya zaliiya miishatu garssan saro malatiya gibitu qoodai muleera woise qassi ha sa'an uttidaageeti ubbaa qoodai muleera aappu naagakki?

tiran maata miraara zo'o meraara adil"e ciishsha meraaranne karetta miraara deyaagaa maayidaageeti aappunee eta giddon aappun maccaasati de7yoona qassi kushiyan hailanddiyaa oyqqiday woyse?

ha beettiya puuphulleti issoy issoy muleera aappunaa oyqqide? qassi gujuwan qassi heezzaikka issippe qoodi wode aappunee hageetu giddon de'iya unqqulaaretuppe boottay woysee? sohoy aappunee?

wolaitta kushiinaa penggiyan woikko gocconnuwan eqqida nayiya huuphiyan qachcha woottidoogaa sunttai aidee i kushiyankka qassi aidee de'iya a maayido maayuwaayyo aappun mirai de'ii?

ha komppiteriyaa xeeliidi de'iya attumaanne maccaasaa qoodai muleera aappunee qassi ha xeeliidi de'iyo komppiiteree aappunai eti xeelliyo sohuwan de'ii? ha komppiiteriyaa eta ha saatiyan luxissiidi de'iyaagee oonee?

ha beettiya caammatu garssappe salo malatiya maasiriyan qashettida caammai aappunee qassi ha caammatu giddoppe aappun bootta caammai de'i aappun karetta caammai de'iinne ha caammaa baizziya asa qooday woyse